From dis clip, na another way wey be say dem dey take dey comot beans from di shaft wey di beans follow come, na im be dis. Di process dey very simple. Una see di man as di man dey take im hand dey take wey wood dey, dey take am dey knack di shaft. As im dey knack am, na so na im di beans go dey comot. Though no be all di whole beans go comot just like that, but but na di local way wey be say we dey take dey do am na im be dis. Meanwhile, if una come see those pikin, una go see dem say even dem dey joyous, dem dey happy as dem dey do am. Dey kon use dia, dem kon use dia um pan dey take carry di beans. Wetin dem wan kon go do for that one na to sort out di beans. As di, as di man dey knack wood with that thing, di beans go dey comot but no be all. Those children now dem go kon carry am, kon go one place, put am down, kon use dia hand dey do little little sorting out because by doing that, na im go make di beans take comot proper or dey fit even use a sieve take do am comot, take away di shaft. Then di beans go kon dey released. Thank you very much.

For dis video una go see sey one man sit down im dey arrange wetin we call [urn] pesti [urn] pesticide sprayer na im we dey call am, di thing be sey dem dey use am to fumigate, dat fumigate mean sey just like person take something im come use like [urn] how e be sey person dey take do water, dey spray am for so for on top something, na so na im di fumigation processs na im take be. And wetin dis man dey do, im dey try sey, make im arrange everything make im put am together di thing dey inside dat carton wey dem first show us, di thing no dey arrange, di way wey be sey, e take appear now, as you dey see am so, e no be like dat before, na di man use di manual, di thing dey fol manual dey follow am dey come, e dey dey inside di carton, even for di carton body, di whole instruction wey be sey, how to take arrange am dey dey there, na so na im di man dey do, if una come see dat plant wey be sey dem show us, una go see sey normal plant nor suppose be like dat, one thing don start to dey chop am, and na dat thing na im dat fumigation process na im dey for, if person allow dat plant sey make make e be like dat, na so doz things go dey chop am oh, go dey chop am oh, so tey dem go kill di plant and we wey be sey we come plant something, we no go come still gain? we no go come chop? so di reason wey be sey dis [urn] dis fumigation process take happen na im be dat, dem go come take dat sprayer, dat thing wey be sey e long, wey dey, wey be like sey in yellow dey im body, na im dem go take do am, dem go come spray am on top di plant, doz things wey be sey dem come dey chop di plant, di thing go come kill dem, di plant im sef, go dey grow, nothing wey go happen to di plant, thank you.

For dis clip wen be sey dem show us now, if una see am very well, una go see sey, di man sit down, tomato dey him front, some basket dey there too wey be sey tomato dey all of dem. Dis process, na im we dey call sorting process. And sorting dey happen after wen be sey person don already harvest something. Na tomato na im dis man now come dey do, now dis sorting ehn, na every body dey do am. If una see beans sef, if we wan cook beans una go see sey, we go still do sorting, we go wan komot stone. We go wan pick those one wey be sey e no good komot, na dis same thing na im dey also happen with wetin dis man dey do. If una see dat tomato na u go see sey some dey wey be say e dey red well well, dem ripe well well, some dey wey be sey e wan dey yellow small, and some dey wey be sey, e don e don spoil, so wetin di man come dey do be sey, because una know sey, costumer person, some costumer go talk sey, um I nor wan tomato wey e be sey, I dey yellow oh, I want di one wey e be sey, e red wey e be sey, e fine well well. Na im wey na di thing wey di man dey do be dat. Im come dey select di one wey e be sey e dey red well well, e dey put am for somewhere, dey select di one wey e be sey e dey big, e dey put am for somewhere. E dey select di one wey e be sey e wan dey yellow small, wey never dey too ripe, like dat, e dey put am for somewhere too. E come select some wey bey sey, dem don spoil im put am for another place. So dis process na im be sorting and na im dis man dey do on top tomato wey be sey im dey do, thank you.

for dis clip he go see sey the man carry someting for back in con put one for hand na dat one, una go think sey someting like water dey come out from dere the ting con dey touch dat ground dat grass now wetin dey here be sey the processes itself na spraying of pesticide of um pesticide dis pesticide wey we dey tok about na to if plant maybe the plant no carry someting for body e fit be bacteria e fit be fungus and all dis ting wetin dem dey do be sey instead sey mek the plant dey grow well well dem go con dey chop am, dem go, dem go wan kill am na in be the use of dat pesticide one con dey wey be sey, na herbicide na we dey call am dis herbicide na in dis man now na in he dey do the herbicide na to take am kill plant dat pesticide dey the other one wey he be sey i tok dat time na to take am kill like fungus, bacteria when he when he, when he attack the plant. but dis one na na to con take [am] kill plant na dis process now na in we dey call weeding weeding na in to comot any plant wey be sey we no want wetin we want for here na, na the potato, we no want any other ting sey mek in dey dat herbicide as the man con dey spray am the man go con dey spray am on top dose plant wey be sey we no want so he as dat ting dey touch am den he go dey kill dem he no fit be immediately o, but once the ting don touch dem like dis na to die na in remain and as the man dey spray am in go mek sure sey mek the ting no touch the potato because if in touch am dat part wey he be sey he touch um for dat potato too he go also affect am so herbicide dey very strong though the better one na in be the one wey be sey we dey use cutlass dey do o but dat one dey take time how many pipo na we wan put for dis land wey be sey he plenty like dis but with dis one now dat man alone fit even do the whole ting for just one day as hin dey spray am but the only caution wey dey dere be sey mek he no allow dat water the sprayer may hi no the herbicide wey in dey inside dat spraying machine, mey he no take am touch the potato for as long the ting no touch am den in don finish the whole process go dey kampe thank you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

to all farmers wen be sey den dey rural area, some too for urban area, some of dem no too sabi wetin technology don produce today. some na old method na in de still dey use and na di reason be sey if dem plant by the time wey be say de won do di harvesting but di yielding no dey too plenty, na wetin dey caus am some pest dey wen besey de dey eat wetin suppose mek di plant mek e grow well. som dey e fit be fungi, e fit be bacteria all dis tin during dat olden days, most of our pipu den no sabi de go just dey tins just no dey work well for dem chemical kon dey wen be sey due to technological advancement, de don do am e don tey and na dis chemical na in fit mek some of dis plant their harvesting mey e dey plenty well well. some plent dey wen be sey dis pest, microbes and others den go dey eat dem, for as long wen be sey de kon put dis chemicals and other, imediately una go see sey e go kill all of dem. by di time wen be sey pipu kon introduce dis chemical to farmers, de kon tell dem how to appy dem di wey wen be sey de go tek apply dem, di instructin wen be sey den go follow if all dis farmer, if den stictly adhere to to all dis tin, e go work very well for dem. for pesin to kon carry im self carry im body kon go meet dem con dey tell dem all dis tins na in we dey call ensitaization. or creating cration of awareness to all dis farmers.

na for olden days naim awa mama awa papa wey be sey dem dey do farming naim dem don dey go sey mek dem com do training but i know sey dis taim wey be sey we con dey nau pesin need to train yorsef as technology don dey tings dey de advanced everi day tings dey go up wey be sey wia pesin dey bifo today no be dia im go dey again tommorow and all dis ting wey be sey dem dey do na to mek sey mek product wey be sey we dey do mek e dey beta and stress no con even de again training naim dey hapun wey be sey e go mek pesin dey expose to new someting wey be sey e con dey in town wey e tek mek tings dey beta dis training wey we dey tok abat e dey compulsory sey mek farmers dey go mek dem go de teach dem sef wetin dey fit do wey fit mek dem dey beta na for dis training naim dem go even bring sometings wey be sey dem fit dey apply pesticide fit de dem go teach dem how dem go tek use am fertilzer fit dey dem go teach dem how dem go tek apply am e get some oda tings wey be sey e go dey wey be sey na new and if dem dey do am e go mek dia product e go mek am de fine if pesin no dey exposed if pesino no go for all dis training pesin go de behind oh pesin go de back back e pesin wey be sey dem con start together di pesin go leave am for dat position con enta anoda level training dey de beta if dey bring sey mek pesin dey developed mek im know wetin dey sup for di new town mek im know wetin dey go mek im know how everthing dey be training dey good

Potato dey o and na two type na im dey for potato. One dey wey be sey na white lemon potato. One con dey wey be sey na orange. And dis two dem dey better. Na wetin person dey eat. And the two dey do body e dey do am well.nothing spoil the two The one wey be sey we con dey see. wey dey dey market very well na im be the white one. Dat one dey very common. The orange one wey e con dey dat one no too dey common like dat. but e still dey wey be sey people still dey see am. The two as de con dey so. Wey be sey de be potatoe, de con dey different. The lomon ah the orange own na im con better pass small pass dat white own. Na wetin happen be sey both of dem de get vitamin. Vitamin dey dere wey be sey e present for dere. And wetin be dis vitamin na wetin dey make body dey make am dey fresh. Dey make body dey better dey kamkpe. But for dat orange own vitamin plenty and huna know dis thing wey be sey e dey make carrot be like carrot. Wey be sey if we chop carrot. If we put carrot for mouth we we bite am the thing go sound cra Now dis thing wey be sey make am sound dat cra is e e dey for dat orange own. Though we dey call am carro ten oid. Which mean sey na thing wey be sey e fit even dey help us dey fight germs for our body. E fit dey help us dey build the immune the immune system wey be sey we get. Na im dis thing dey work for. And e plenty for dat orange own. E dey small for dat one wey ne sey na white.

The farmers if de hear the name pest the thing be sey something go just knack their mind sey ha! Na bad thing o. If pest attack crop wey be sey farmer don plant. Nothing good wey be sey, e go come out from dat crop wey dem plant[ oh]. Because sey wetin pest go do and their aim na im be sey mey de just go. Mey de go destroy dat thing wey be sey the farmer plant. Pest no be thing wey be sey farmer wan hear at all. If best con dey, wey be sey de don attack crop as time con goes on una go con see sey termite self go con dey affect am. And all dis thing go con combine together. De go make the crop, de go make am decay. decay go con spoil. E no go make sense again If farmer wan con get er so if farmer wan con do am wey be sey make dis termite no con dey, na dat time na im de oh go apply wetin we call pesticide. And the pesticide ccon get diffrent type oh. Some dey wey be sey na to put am ontop dat ground wey we put where dem put dat crop. Some con dey wey be sey na leaf na im de go spray am put. If de don put am, everything wey be sey con dey cause pest o. Wey dey cause termite o, wey dey cause any waving o, wey be sey e fit destroy the thing e no dey fit. De go run comot. Na the thing wey be sey the pesticide go do be dat. Wey e go make dat crop con dey kankpe.

um for my yard here farm practices dem plenty o. Dem plenty well well wey be sey dem dey do for here. One now dey wey be sey, some land go dey wey be sey de don heap am. Na just one plant na im de go plant for dere. E fit just be maize na im de go just plant for the whole land. Some dey wey be sey as they plant dat maize ern dat maize de go even add cassava join am. The first one na im be single. Wey be sey na mono na im de dey call am. The second one na mix farming. E dey like dat wey be sey de go do like dat too. Some con dey wey be sey we dey call am crop rotation. Dat one na im be sey wetin i plant dis year no be im i go plant again for dere next year. Like dis one now wey be sey na crop rotation wetin make dem dey do am like dat be sey they no want sey make pest mey e go for dere. If dem dey do dat one self even um the land the soil wey be sey dem dey use. E go dey e go dey ego dey renew E go dey, e go dey wey be sey the thing go dey go dey refresh imself every year. Some deyo wey be sey, if de wan do land wey be sey na farm wey be sey, e go dey too big. De o go use tractor instead of sey make dem go call labour labourer sey make dem dey use hand dey do heaping, de go use um tractor. Na dat tractor na im go dig the land for dem. Some dey wey be sey like sey de wan apply pesticide, de go use dat their machine. Dat thing wey be sey de dey use spray am. And some dey wey be sey na just hand na im dey go take spray. Many many dey like dat wey be sey, e dey o wey de dey practice for for here.

The kind crop wey be sey e dey grow wella for my own side here na im be cassava. Na im be maize. the one Wey we dey call corn. The two for here, my community people de no dey take am dey joke at all. De no dey take am dey play. And wetin make dem dey farm am be sey The weather wey e be sey at times, wey e fit make plant, wey e fit make am die maybe the weather dey hot. During hamattan period Dis two, de dey always dey stand gidigba for here. The thing no dey too dey shake dem. And de con talk sey the thing wey make dem dey dey into am again be sey, if de sell am de dey make money wella. And again de con even talk again sey wetin de dey see for the two sey e dey plenty. For cassava now, dey fit see like three to four things comot for inside cassava. Na dere na im we dey see our gari o. Na dere na im we dey the one wey be sey erm we dey call ern erm flour, cassava flour. Na for dere too na im we dey see am. Na dere na im amala dey. Na dere na im many other things wey be sey de fit bring come out for dere. For corn matter too na for dere na im de dey see agidi. The one wey dey call eko. Wey be oki, akamu na for dere too. So all dis thing na im make dem dey interest and for the land self for here, the soil support am well well. Dem dey quick dey grow.

The common crop wey be sey de dey practice, de pay am for here wella na im be cassava. And dis cassava as you see am. E dey dey very simple to plant. E dey dey very simple. Wey e be sey, the process wey e be sey we dey follow, weybe sey we dey use, e dey dey very just simple Even small pikin self fit even do am. E no dey dey too stress. The thing wey e con dey be sey, wey be sey e con dey common how de dey take dey do am. wey e fit make con make am dey diffrent from the way wey be sey other they do their own be sey, for here de de de de go put the stem from dat cassave. De go put am for ground but not just ordinary ground o. De go don do the heaping And dis heaping, de go do am wey be sey e go big well well. Some heaping dey wey be sey na just small, some go just still even some self fit even take cutlass make de just take am just de go small. Bring the sand come out do wetin de wan do. But dis one na hoe na im de go use. De o con do the heap wey be sey e go big well well. If de con do dat heap finish wey e don big, de no go plant am immediatelyo. De go first leave am. De go con go carry manure De o con add am join. Where de dey see dis manure na their ern fowl. The shit wey be sey de don shit. Wey be sey like three four five days ago. De o con pack everything together. Na im de go con put on top/ De go con add water. The day wey be sey de o con add dat water, de want sey make the manure mey e sink. Mey e go inside dat ground. When dat one don con happen finish, na im de go con carry the stem of dat cassava. De go con plant am. I tell you within some times like dis the cassava go con germinate. After e germinate, con see how the thing go con dey grow. E go con dey grow sharp sharp And e and during harvesting, de dey see big product.

 um for my area the end of the preparation wey be sey dem dey do for almost all the farm own wey be sey we get for dis arena. E dey very simple. The preparation um e no no dey too hard at all. Though, the thing dey take time. The first thing wey be sey de like sey make dem first do na to do clearing first. Dat clearing, na to make the land. De go de go comot all the weed. Comot every plant wey be sey e dey on top the land. Dem go con allow am dry. If the thing con dry finish, de go con pack everything. Carry am go one corner, de go burn am. Wetin no make dem put fire for the whole land sey mey e burn be sey de know sey, if de allow the whole house mey e burn, dat fire fit kill some of dos um um manure. Kill some of dos thing wey be sey e fit make the land sey mey e dey better if de grow something on top Na im go make dem do dat wahala small. Carry am go one corner, pack am for one side. Den con burn am. After when they con do dat one finish. Na im de go con do the heaping. And as i talk, their own heaping um, e dey big well well o. De go prepare am. E go con, de go con prepare am, e go be like bed. No be sey de go do the heaping wey be sey e go con be like sey the thing grow. The thing the thing grow go up, No. De go do am wey be sey the thing go con flat. Dem go do like sey person prepare bed. E go con dey falt. After when de con don do dat one finish. Dem o con do their planting.

um for my area the seed wey e be sey de dey prefer sey dem dey de plant e get how de dey take dey select am oh. No be sey de go just carry any seed, de go just put am for ground. E no dey work like dat for here. The thing wey be sey de go do be sey, now make i take one example. Make i use corn the one wey sey we dey call maize. Make i use am for example. Huna know sey if de wan plant corn or dis maize wey i dey talk de go first the thing go don dry and de go con put am for ground the thing go grow. But for here their own be sey de know sey if de put anyhow corn for ground, some go grow while some no go fit grow. Some fit be like sey, something fit don affect am before they even put am for ground and de no go expect sey mey the thing mey e grow wella. E no go dey possible. Wetin de go con do be sey um you go con carry dat corn. De go first pour am for inside water. If de pour am for inside water some go go down but dat water, e go go the buttom of dat thing wey be sey de put am inside. Some go con dey up. Dat one, their own believe be sey, dat one wey be sey e con dey up e no good be dat. De o con use their hand de take comot am. Dis one wey be sey de o con go down wey be sey de sink de go down na im dis one na im de o con carry. De o con bring come outside. De o con go sun dry am. De con put am for sun, do go con dry am. If the thing don con dry wella, na dat one na im de go con plant. And this one if de plant am true true, ah the yield dey dey very okay.

Erm from among different animals wey be sey e dey. As e plenty reach, the one wey be sey e dey common, wey be sey our people for here wey de dey nurse. Wey de dey rare urh na im be na im be goat oh. De sabi position dat goat very well wey be sey De fit spend their last kobo ontop am. Sey make dem do the raring very well. And as you know sey dis goat wey de dey, de dey very stubborn. And de they dey very stubborn we be sey ern even the person wey be sey e dey nurse dem. Wey dey take care of dem. De fit still dis, de fit still do anyhow to dem. Dis goat the reason wey be de dey make dem dey rare dis goat be sey, if person wan sell goat goat money dey dey plenty. Even, apart from dat wan self, many things wey be the e dey wey be sey dem fit see from goat. Huna know sey the meat self people dey eat am wella. And e dey, e dey do better for person body. Dis goat wey be sey we dey talk for the under of ern animal dis thing wey be sey dem dey na under livestock. De fit see meat self for their body. Wey be sey the local meat wey be sey you fit see. Though na cow, na dem dey get am well well but de dey sell as well E get how de dey do am wey be sey de dey take comot comot am for goat body

The one wey be sey de dey rare for dis our area na im be goat and fowl or wey be sey we fit call am chicken too. The thing wey e con dey for dis two be sey e get how de dey take dey nurse dem. E get how de take dey dey dey treat dem from dere from when de dey small till when de go reach level wey be sey de fit con kill or sell dem. For dat of ern cow ern [2] goat e get how e take be. Dat one from beginning na im de go don dey give dem their their food. E get one leaf wey be sey e dey common na im de like well well. Wey be sey de dey give dem, wey be sey de d.ey chop Dat leaf wey be sey i fit still plant anywhere because some stem self dey dey wey be sey if i e go if de go cut am join am. Na im de dey give dem wey be sey de dey chop. Ern for dat one wey be sey na chicken, huna know sey chicken dey fragile to even nurse. De dey quick dey sick. But dis one wey be sey na fowl, na dos local fowl na im me dey talk. Dem they no be like all dis chicken. All dis small small one wey be sey na na all dos broiler but de no be like dat one. Na the local one na im i dey talk. For dem, even if na cold their body dey kamkpe for am. Any food wey be sey you give dem they dem de dey collect. But majorly the ones the food wey be sey we dey give dem. When we sey e dey common na im be corn. We go don sun dry am. The thing go don dry well well. Na im we go con give dem Food wey be sey we go break dat, we go break wey be sey de dey small small.

The way wey be sey de take dey rare cattle for my own side e no too hard. E dey too simple. If de first born dem, wey be sey their proportion de dey born dem. Wetin go con happen be sey, de go first carry ern the pikin. De go carry am go where erm fire dey. Be like sey make no be sey de born dem, they fit dey get cold. De go con carry dem go where fire dey. or de fit carry dem go where sun dey. So dat sun go con dey beat the cattle wey be sey later e go con get use to dat system. After dat, de o con do a kind of house for dey. Wey be sey one small house. De go use wood take carve am. De con put dem for inside. So na dere na im de go con dey. And the reason for dat one be sey de no want sey make any ern thing wey be sey e fit come from outside make e con affect dem. De go con put dem for dere. De con dey nurse dem. So na for dere now de o con dey pick dem they give dem food. And dey give dem some other things wey be sey e fit make dem wey be sey quick grow. And another reason wey be sey e make dem put, wey make dem put dem for dat place be sey, de no want sey make any infection mey e go ontop dem. Make anything like disease wey be sey mey e spread come. So, mey dem be like dat.

Urh how be sey goat we dey take dey rare dem for our area. E no dey too hard. Na just simple method. The thing wey e first dey be sey, if the goat na the first thing wey be sey person dey buy enter dat area, na to con carry am. Person go tie am for one for for for one place. For dat place wey be sey you want sey make e know. If person con tie am dere, person go leave am for some time wey be sey person go let the goad sabi dat environment. The food wey be sey de go dey give the the ern erm the goat, na dat person go go house go find am. If na leaf, person go go house go pluck am come. If na all dos thing wey be sey de dey for house. Wey be like cocoyam powder and every other thing like dat, dat one na to dey give dem for dere. So the e e go con reach one level wey be sey de go come leave the goat make e con dey waka for the compound wey be sey de dey rare dem. De con leave am. So by the time wey the goat con sabi the environment finish, ern na dat time de go con allow the goat sey make e go outside. If the goat con go outside, even na the goat demself go con dey go, go dey look for food. E go go where water dey, e go drink water. E go go where leaf dey, go go pluck leaf dey eat by e self. So dat one na open grazing na im we dey call am. So dat open grazing na to go, make the goat e self go search for e own food. Na dat one na im dey practice for our local area for here wella. We dey allow goat go outside be itself. Mey e go find e food eat. And if e don do finish maybe for night, e go con come back con sleep for house.

For our area for here the way wey be sey de dey take dey rare pig, e no dey too too hard. Na simple method. Some people dey wey be sey de dey allow their pig sey mey dem go outside. And some dey wey be sey de no dey allow sey make their pig mey dem go outside. Dos people wey be sey de dey allow their pig mey dem go outside, na dos pig na dem dey dirty pass wey be sey if dem see any gutter, if de see any place wey be sey kpotokpoto dey, you go see dem de go dos pig de go just enter. De go dey use their body they take romance the kpotokpoto. Directli or indirectly as de dey enter dat e dirty, na im their body go dey get disease. Dis disease no go affect dem oh. but the but the disease na human being. Na im the disease dey affect. Na im make some people no dey even dey eat am at all. And some people if the disease fall for ground, if you con match am, the disease go just enter inside your leg. Wey we dey call jiga. E go enter. Dos one wey be sey de no dey allow sey make dem go outside, e get as how de dey take de do their house. De go just do am wey be sey na like normal room na im dem dey do am but the room no go dey too close. E no go be like sey de roof am. De go leave am open. De go con do am wey im be sey, i mean de go cover am but e go dey with fan, breeze go dey enter. E go get where air de go allow air dey pass dey enter. De go do where the the sheep where the pig go dey bath. And if e bath finish for that one dey go do am properly wey e be sey the food self wey e go dey eat na you go go. Go dey bring am. Con dey give am. And de all this one, na dem dey, they dey fine. De no dey too get disease. De dey dey better. And na even dos oyinbo dey even they prefer say make dem buy. Sey mey de mey dem use kill. Mey de take am do pork. Do some other things. So na so na im e be.

 um the process wey be sey we dey take dey rare fish e no dey too hard. Na simple process. E no dey hard at all. The first thing be sey, if person don catch the fish maybe person go um fish pond. I mean go water side area. Person catch fish or maybe na even market person go go buy am. And person im self wan con dey nurse am. E dey very simple. They way wey be sey we dey take dey do am. E con depend on the quatity wey be sey person wan kon wan con do o. If na for sey make the thing plenty for lasting purposes. E dey different. And the one wey be sey na just for say make person just do just eat within the family, dat one too dey different. But the easiest way wey be sey de dey take dey rare am for here if person go for the fishing. Maybe for inside um ocean or one big river like dat. If the fish con come out. If the fish con come out de bring am come house. The thing be sey we go get one rubber wey e big wella. You go put water put for inside You go put dat water for inside, you go con carry dos fish, you go put, you go pour dem inside. And una know say water and fish dem be five and seven. So, two of dem de go con dey play. And e con get the food wey be sey we go give dem. Den de sell am. By the time wey be sey we go, we o go get the fish erm get the food. We go just dey pour am for inside dey put am. And na so de go dey eat am. And de go dey and de go dey, de go dey fine. And if the water den con dey like two or three days wey bew sey e don dey dey colour. The colour don dey change. Den we go comot the fish again. Pour the water. We go con put another water again, fresh one. Carry their food again pour am put the fish inside. So na like dis na im person go dey do am so tey the fish go con dey grow until when the fish don grow wella. Wey e con big. De person fit con sell am or mey person eat am. Na anyone wey person wan con do, person go take am do am.

how we dey take dey treat all dis poultry how we dey take dey treat pig fish, cattle, goat den dey different though de um some of dem also dey wey be sey de also get way wey be sey dem de den dey the same and the one wey be sey he dey common even for all dis one wey i mention be sey, one, the first one na in be sey me dem give dem injection dis injection na all dis veterinary doctor na in we dey call, wey he be sey dem go come, con give dem dis injection and dis injection the the, the, the reason be sey many of all dis [ehn] animal, dem dey quick get disease dem dey quick get infection but immediately wey he be sey dem give dem dis vaccine or wey dem give dem dis injection immediately all dose disease de go de go comot for deir body even if some wan get the disease because sey dem don take dat injection before he no go allow dose disease sey mek dem come con catch dem again, he no go allow so the the the treatment wey be sey he de dey common na in be the one wey be sey we dey give dem injection and even some too, he fi be like sey na antibiotics wey be sey dat antibiotics he dey work for bacteria wey be sey if dem wan get bacteria the antibiotic he go kill dem so the major one na in be all dis one wey be sey he dey common to every animal wey be sey person dey nurse for house

um the type of soil wey be sey e dey for our area. When e dey very common na im be clay and sand. But the one wey be sey loamy also dey but e no too dey too common for where person dey live. Where person dey stay. But na for inside inside bush. Inside where farming when de dey do farm. Na for inside dere na im the loamy, na im de dey plenty. And na dis loamy na im farmer dey prefer because na im go make dere crop na im go make am dey yield wella. Dis loamy na im be the best. The clay and the sandy, no be sey dey con dey waste oh. E get how de dey take dey use dem. Like the clay now some of our farmer wey be sey dem dey. De dey even dey use am do one small hut wey be sey na dere na im de dey live if de go farm. And the sandy self dey wey be sey if de wan do block maybe de wan con build house wey be sey all dis modern house na im de dey use take mix with sand with erm cement wey be sey de go take do dat one. But the loamy part na for inside dat bush na im de dey. And the ground dey dey good wella. E dey look like black like dis. The soil dey make plant grow well well. So e dey for our area and na im dem dey use pass. Wey e be sey if dem wan do dere cropping na im de dey use. And e dey make wetin de grow for dat land mey e mey e bring out harvest wey be sey e dey better well well.

The practice wey be sey if dem dey do just like techniques wey be sey dem dey apply wey e dey make our crop yield here dey grow wella on top the soil na four. The one wey be sey na number one na im be um the one wey they call crop rotation. Crop rotation na im be sey make person plant something today now sey cassava na im person plant dis year next year person fit plant cocoyam. Upper year wey e dey come so, person fit plant erm plant um maize or corn. Na like dis na im de dey take maintain am. And if person dey do am like dat e go dey make the soil get more nutrient wey be sey dos farm the fit the use for dem to grow wella. Another one be sey de dey add fertalizer you know at times dis loamy soil fit don dey tire wey be sey dem don over work. You dey add fertalizer all dis manure de dey put dem. E go make dem dey strong back again. Dere work go dey wey be sey e go dey work wella. Another one na im be sey for if the seed don enter wey be sey dem go use pesticide sey make you take de dey take control dem. Dis one sey dey like dat wey be sey dat one too go make anything wey be sey e no good for inside dat soil, e go kill dem. E go con make the soil dey kamkpe. Wey be sey if de con plant something for inside, e go make am grow wella.

Techniques wey be sey dem dey use, wey be sey, dem dey take am dey um dey control erosion. Wey be sey dem dey also dey use am self dey control um sey make pest affect our crop. or the ground or anything wey be sey e dey for the farm. E dey very simple. For erosion for erosion, you know sey when we talk about sey erosion, we we we mean sey the thing wey be sey if rain fall rain go just take the the ground. E go wash am away or if water dey area wey be sey e plenty. The water go just dey on top the ground. E go dey e go dey e go dey e go dey move And the the thing dey dey like dat. E go comot all the nutrient wey be sey e suppose make our plant grow well. E go comot am for dere. Na im be erosion. And the thing wey be sey we fit do or when dem dey do for my area wey be sey dem dey take stop am or wey dey sey dem dey take manage am, na im be sey dem go do heaping. The heaping be sey dem go do dat heaping e go e go e go e go go e go e go big very well for the side wey be sey dat heaping dey. De no go con allow am sey mey e get hole too much. De go just do am in a light way. Den for um for the one wey be sey na pest, the thing wey be sey de dey take dey manage dat pest na im be the pesticide wey be sey de go carry am con spray am on top. E get one wey be sey e dey. Wey be sey no be until wey be sey pest con affect am na im de go do am. Dat one dey wey be sey if dem do am, pest no go even come dere at all. Na dat one na im we dey apply. Wey be sey we go go buy. Na im we go spray on top our crop. on top dat land. Wey be sey pest no go come at all. So na so na im we dey manage the two.

 um the thing wey e be say dem woman they do for dis agricultural matter no be small thing for my local area o. Infact our our farmers some of dem, den no fit even go farm alone. De go always carry their wife along side with dem sey, make dem go together. The role wey be sey dem dey play now as woman. If the man dey do the heaping for my side and for dat ground or for dat farm na cassava na im dem wan plant. As the man dey heap the land dey go na the woman, na dem go dey plant am. Even if na corn, na dem go still dey plant am. If de wan do um the one wey we sey we call sey irrigation, wey dem dey take water they wet ground. Na dis same woman, na im our farmer, na dem na im dem dey use wey be sey na dem dey help dem. The only thing wey e be sey de no dey allow our woman for here sey make dem do na im be sey. Mey dem carry cutlass dey do weeding. Mey dem dey comot the plant wey be sey dem no want. No they no dey allow dem. De see sey their strenth go dey too much for dat one. But sey make dem dey do dat planting sey make dem dey um do the planting, mey de they do all dos, they sabi am well well and na wetin our papa for here, na wetin dem dey give dem sey mey dem do be dat. And the time wey be sey de wan even do harvest, harvesting too. Na dem na im de dey juse well. More especially if dem wan con o something. The wan we be sey we call something wey be sey dem go dey pick better the wey be sey e no better and the one wey be sey e don spoil. Na woman work. Na dem be dat for our area here.

 um the role wey be sey our youth wey be sey de dey play for agricultural chain for dis our local ah area no be small thing. Huna know sey, when we say youth? De get strength. energy still dey their body. Na dem na im de dey always dey use sey make de dey do the planting. Na dem dey always de dey use sey make de even they do the time wey be sey harvesting go come. Na dem na im de dey always dey use. And the reason be sey, de still get the strength. The energy dey well well. E con get some family wey be sey na even the youth na dem dey help dem dey manage their farm. Where papa mama wey be sey de don grow. De don old. Na youth wey be sey de dey around na dem na im fit dey run up and down sey make de go dey check farm. Make de dey manage am. Wetin happen dere? Wetin the farm need? Na dem go dey give dos things. And una know sey all dis things wey we dey talk about, de get knowledge. They get access wey be sey to information. Information dey around for dem. And as things dey dey dey dey trend wey be sey technology dey enter, de go quick dey hear and they too de go dey use am. And una know sey dis youth too, na de de go even they use for their marketing strategy. For marketing, na den na im de dey use. Na den know wetin dey sup for town. Na den know wetin people need. Na den know how de fit take manoeuvre thing. Na den know how de go fit take do am. Na dis youth na im de dey send. Na dem dey go, na dem dey do am. And dis youth wey we dey talk about too, e be like sey de dey go school. From dat school wetin teacher teach dem, wetin de learn, de go con put the two together. De o con carry am enter farm. Na im dey make sey everything wey be sey de dey do, e dey make am dey dey extraordinary. The thing go just fine. E go dey better pass. So youth, their role dey plenty oh for fid our society.

For my area here, um de no dey allow woman sey mey dem till land by demself oh. Mba] de no dey allow am. But woman fit get farm. They fit be owner, sey okay oh na my farm na im be dis. E dey like dat for dem. And the thing wey be sey dos women wey be sey dem dey do na to hire labourers. Na dis labourer people wey be sey dem fit dey help dem they do am. Na dem na im dem go pay money for. Sey okay oh, make una take money. Mey una help me do am. Na dat one na im dey common wey be sey e dey happen for my side here. But sey make woman demself con dey carry cutlass dey cut farm con dey burn am. Con carry the um hoe con dey take am dey till the land. They do heaping [mba] they no dey all dat one sey mey e happen for here at all. The only thing wey be sey e fit con happen be sey the woman fit get the land but na her money na im go speak for her. Cos na dat money na im she go use. Na im she go take gather people wey be sey dem go come. Con help am con do am. Na wetin dey for here na im be dat. And the thing wey be sey dis women wey be sey dem dey do for dat their infact for their own plant self, e dey dey better well well. Their dis thing dey grow. Our own believe for here be sey anything wey be sey woman touch e dey dey better for our land here. So de dey even dey allow dem sey mey dem be owner. And woman self don see dis one as their own star. So de con dey even dey do am demself. De go con get dat land. De go go find money. De go con call people wey be sey de go take do am and dis thing dey yield well well for dem.

 um farmers for my area the thing wey be sey dem dey do so dat they too they go fit support the supply for global or for masses wey be sey e plenty. Na im be sey dem dey allow their farm sey mey e dey plenty well well. De dey work with hecter of land wey be sey e go dey plenty. And no be dat one alone self de go make sure sey the thing wey de want plant sey na the best. They no just dey do wuru wuru for their own matter. Say ah make we just plant am. Do dose one wey be sey dem dey do wuru wuru, na dem na im be the one wey be sey de just one do. De go sey make demself and their family make dem dey eat am. But for the one wey be sey dem go do wey be sey dem go know sey dem wan sell wey be sey de want make masses eat from, dem dey ern make sure sey na the one wey be sey e dey be the best from the best. Na im de dey do. From the beginning of the process of the land sey maybe dem dey cut am oh, dem dey do hipping oh, dem dey do irrigation oh. De dey plant um dis thing put for inside oh. De dey add fertalizer or manure. De dey do everything, de dey do weeding oh. Everything wey be sey e follow. De dey make sure sey e dey follow the trend wey be sey by the time wey be sey dem o wan do the harvest sey, the harvest go really worth wetin dem don do. Wetin dem don labour for. Even from dat beginning.

de answer to dis question na yes o um you know sey population if increase kon dey for population if increase dey for pipu we be sey de kon dey you know sey pipu don dey before land self don occupy dem additional kon dey wetin go kon hapun na im be sey di lanf self if care no dey taken you no go fit occupy dem again na wetin kon hapun how dis tin kon tek affect am land scarcity kon dey where de dey farm before we be se almost everybodi for dat community de don get their land we be den dey already we e be sey de dey work and suddenly some set of pipu kon dey again we be sey de kon plenty wetin go kon hapun na in be sey land scarcity go kon dey pipu no go fit see land sey de won tek am tek do farm again where pu go kon dey strive de go dey fight de go dey do na in go won kon dey anoda won again kon dey we be sey we we fit talk una know sey wen be sey na um we i fit call sey in ten sive farming go kon dey everybodi go won dey strive sey de no want sey mek hunger mey e kill dem so anyhow anyhow de go won dey enter farm sey a must o sey de must do farming and dis won self go kon mek grant all of dem go kon dey go farm sey mek den dey do farm water scarcity self go dey again una know seywhere community dey we be sey maybe if di water we e dey na dis eh all dis borehole na e de dey use go kon dey to si ex ten t we be sey competition go kon dey pipu go kon dey talk sy [ha]how they go kon see water and una know sey if water no kon dey wetin go hapun irrigation sey mek den dey do irrigation e go kon dey reduced and dat won alone self go kon mek di tin we bi sey den plant e no go mek am get beta yeid so all dis tins if den come together de no go mek tins dey beta oh and na because of sey di population don increase

um the answer na yes o insecurity don dey threa ten due to rural husbandry. And the reason be sey huna know sey for rural, for rural area as adult dey na im youth self dey. Na im small small pikin dey. But if we look the population, huna go see sey na youth na dem dey plenty pass for any community. And dos people wey be sey de con dey rural area, de con dey leave their place. De dey for city. You know sey some dey comot sey de wan go make money, de wan go work, de wan go do. De con leave dat agricultural practices wey be sey de dey do. De con leave am comot. De con go city. De con go dey do salary job. The work wey be sey de con leave for their papa, de leave for their mama for village. una know dos papa mama they don old. The no go fit do am wella. And na dis one go con make the production con dey reduce. The strength of dos baba of dos mama no fit be like the strength of youth. E no dey possible. So as people dey comot from one place dey go another place, we like am oh or not food shortage go con dey because when de dey dere the things wey be de go do go add join the one wey be sey e dey ground. As de don comot, na im be sey de don stop. So e go create food shortage. So na wetin happen na im be dat.

 um urban espasion mek we no lie e don dey affect oh e don dey affect di land we be sey our farmers for here wen den dey use to plant all dis corn, maize, soyabeans e don dey affect am wella becouse di tin kon be sey dis era na we be say we kon dey pipu kon dey talk say dey won buy land [o] dey won build haus those places wen be sey de kon dey we be sey our farmers de dey use wen dey close or closer to environment we be sey we dey stay pipu don dey sell am and many pipu don dey kon dey buy am and dis tin don won dey mek di wholematta do kon dey tire dem and where some kon get land e kon dey far from where de fit just use their leg sey me den trek and how many farmers for here even get moni sey de won go buy motorcyle sey me den dey carry am dey go or de won buy bicycle some of dem na manage den dey manage so this expansion of a tin don kon cause di tin we be sey some of dem if de won go farm de go dey think before den go go some go won need moni to carry okada go some go won say ok before den go even use their leg reach there sey e go tey so di expansion don bring negative sometin we be sey e don dey affect our farmer for dis for this area wen be sey i dey so maize no kon de dey again soyabeans no kon dey dey again though den dey dey but dey no kon dey dey too much again and na di tin be sey di land we be sey de don dey buy from their hand nain dey cause am

any place wen be sey den dey do farming and their neighboring people den dey fight dem na in be sey insecurity go dey and some pipu dey no too get mind sey mek den dey fight today tomorow mek den fight next tomorow mek den fight and if sometin like dat dey happen wen we go like wetin i won kill myself for mek i kuku commot for dis town mek i kuku commot for dis village na in be next tin and dis pipu wen be sey dey dey fight wen be sey de won kon plan sey mek den comot na dem dey do di farming we be sey e dey bring food for dat community wen be sey de dey even dey carry from their own side there go anoda place wen be se de oh go sell if dis pipu na no kon get rest of mind wen be sey peace of mind no dey e go create sey mek food kon dey shortage sey mek food no dey too plenty again and dis tin e dey dey very common for area wen be sey we dey dey wella so if sometin like dis kon dey happen farmers go dey panic and dat fear go mek dem sey mek den no continue with wetin de won dey do again or e get where be sey den won go buy let say pesticide sey de won go buy am and dat place na where de no de kon go again how dey go won buy am e no go fit work and directly or indirectly for de de no kon go buy am e go affect wetin den won go use am for

 um di nutrient rich variety wen be se we won talk about here as e go mek security for food dey nain go also mek am sey me e no dey so e get di why and e get di why not now for di why be sey di tin wen be sey dis tin go bring e go mek di crop we be sey we plant e go mek dem get nutrient well well wen be sey all dis vitamin wen be sey di tin wey our bodi wen den want wen den need de go plenty for dat crop anoda tin again be sey e go even mek dat crop we be sey dey plant e go even mek am dey fine we be sey di plant e go big well well if pesin see am dey go say ah dis tin see as e fine na so e go mek am be anoda tin wen be sey kon still dey there we be se we fit kon talk be se e go mek food dey yafun yafun e go mek food plenty e go mek food dey everywhere anoda tin na wen kon dey for di oda side wen be sey e fit no kon mek food tek dey be sey one if pesin no get how e fit tek reach were e dey na problem or if moni no dey we pesin won tek buy dat kind nutrient rich na in be sey e o kon mek food dey scarce anoda tin be sey dis tin e requires mek den teach farmers how den go fit tek do am how de go fit tek dey use am so if farmers no dey wen be sey den no teach dem de no de no cret awareness for dem se ok ok na how de dey tek dey do am be dis oh na how de dey tek dey do am be dis oh e go mek e no go mek dis crop wen we dey talk e no go mek am dey yeild well well anoda tin be sey even di nutrient itself wen be sey we won do e go mek di seed even dey scarce because to access am e go won dey hard

first i don go training wen be sey na about how de tek dey put fertilizer or manure for plant because at times pesin talk sey den go put fertilizer den go put manure pesin go just tink sey u go just put am anyhow [hunhun] [mba] e no dey possible e get how de dey tek dey put dem for there e get some wen be sey na in form of en ring na in den go tek tie am some dey wen be sey na in form of sey mek dem do am like sey pesin dey sleep for bed na in e go tek be e get some wen be sey e dey we be sey na by di side of dat hip or any place we be sey u won put dat plant nain you go dey and some dey wen be sey you go do am wen be sey e go dey very close even to where you plant dat um crops so dis training dat time we at ten d am di time we be sey i dey for [ibadan] nain we go there dat time and in den teach us all dis tin and to some farmers den go jus know say ah de sey make i put fertalizer de sey if i put eh shit of my goat put shit of my eh all dis my animal wen be sey i dey i dey i dey nurse for house wen be sey if i put am sey di tin go grow u jus pesin no just fit just put am anyhow if pesin neva go di training pesin no go knw how de dey tek dey apply am so di won wen i go dat time dey really open me up very well for all dis tin how pesin fit tek do am wen be sey di crop we be se go dey we bi sey e go e go tek dey bring wetin pesin expect from ontop am

so di ex ten sion service eh training wey be sey i don at ten d we i don sabi we de don teach us na in be di won we be sey den call am advistory services advistory services wen e be sey pesin fit sit farmer down mey dem teach di farmer mey den educate di farmer wetin di farmer fit do how e fit tek manage e farm wetin e fit apply maybe today o you fit apply dist tomorrow na anoda dist na in you fit aply and nain me na in i sabi and during dat time dey kon split di tin for three place sey the first won[eh] na in be best pratice di second won na how pesin fit tek manage in soil how e fit tek conserve am how pesin fit tek ah manage eh pest because dis di wen be sey den talk about dat time wen i know about no mata how di pesin go be as farmer di three must come up beside dat tin you sabi how to do or to choose di de de practics wen be sey fit mek your crop dey beta or pest we be sey anytime dey fit show face you go must know how you go fit tek control am and di won we be sey kon dey wen be sey na di ogbonge nain be di soil if you no know di type of soil wen be sey u o fit use even if you no kon know and you don dey do am how you o kon tek manage am we be sey e fit kon be di best all dis tin di farmers no sabi am no way we be sey den go fit get beta yield na all dis tin na den teach us dat time we bie sey i go for di training

agriculture no be wetin we go just use hand just pack commot agriculture for nigeria na wetin suppose dey compulsory na wetin everybodi suppose know even if u no fit kon do di farming yourself you suppose know sey na how den dey tek dey do am na in be dis di step we de dey carry wetin wetin mek me talk am like dat even nigeria for our for our emblem dat our logo we go see am for there sey our land na land we be sey na for agriculture and pesin we e kon dey wen de born for dat country mek e no kon sabi di agri ah [mmba] e no go work e for sey our government won do am well my own advice be sey from primary school mey dem mek am compulsory mey den mek am sey na a must sey every child oh we e won pass through primary and secondary school sey den go study am though primary one primary two primary primary two de fit no fit still talk sey mek den dey do am but by di time be sey di child kon reach primary three den suppose mek am compulsory from primary three primary four primary five if den won kon do their final exam mek dey also do am too na so na in mek di tin enter for secondary school too for secondary school no be se den go talk sey na science student alone na dem sabi agric no either you be science student o you be commercial student o you be art student o na a must all of dem suppose know how den dey tek dey do dis farming de suppose know how agric dey run for country we be sey na agric na in dem sabi

um wetin we fir call bio-agriculture? No be wetin dey too hard like dat. Bio-agriculture na wetin farmer fit do wey e be sey e go make the ground wey de dey plant crop. Wey de dey put am on top wey be sey e go make dat ground, e go make am good for any plant wey be sey de con put for dere. Wey go make am grow wella. Dis bio-agriculture wey we dey talk no be sey na when dem add fertalizer oh. Fertalizer dey wey be sey The na the one wey be sey de dey produce but dis one wey we dey talk, na manure. Wey e be sey, we fit take the thing wey e be sey e dey around. Wey be sey we fit take am do am. Example be sey like fowl shit we fit gather am together. Mey we make am do the manure. We fit, we fit use plant wey be sey we don cut grass now instead sey make we con carry the grass go pour am away we fit gather am together. leave am for a for for some time. Huna go con see sey later the thing go con decay, go con turn to manure. All dis thing na dem gather together wey de dey call bio-agriculture. Dis bio-agriculture wey be sey we dey even dey talk about, if we fit e e we take plant um plant we plant am. Like trees, we plant am and the thing con grow wella for one area. Dat place wey be sey we plant dat tree, dat land no be sey we just plant the tree but dat land go con give manure e go give better for dat ground. Na wetin na na wetin we dey call bioagriculture na im be dis.

Me. i support am sey make farmers dey use biodiverse crop practice. Sey e go help in terms of erosion and draught. The reason wey make me support dis one be sey, dis biodiverse wey we dey talk about now make we carry am go erosion matter. una know sey erosion na sey make water mey e carry the nutrient wey be sey e dey on top soil. Mey e carry con carry am comot. Mey e wash am away. Na im be erosion. If biodiverse con dey on practice, wetin de go do be sey, de go plant crop wey be sey na cover crop. Na im de go plant And dis cover crop, de no dey make erosion mey e quick happen. Dis cover crop be the one wey be sey de go plant for draught. Wey be sey if weather dey hot, wey e fit kill something. Na dis, na dis plant wey be sey e don dey cover, na im go cover the land. E no go make dat sun too dey fall ontop dat ground. E go make con make am even the soil wey be say e dey. E go make am dey dey strong. E go make am dey dey healthy very very well. Biodiverse e e dey really dey help farm work very well. And if farmer fit dey do am e go really make their product e go make am dey yield very well.

um dis modern method e dey very superior far far far better better far dan the traditional practice. Wetin make me talk am be sey, we we know sey as technology dey advance everyday na im dey, na im work of person dey reduce small small. The stress wey person dey do e dey make am dey reduce small small. Na im be the essence of technology. Now, for the advance world wey be sey wey e don go dey for modernize pattern. No matter how e go be e go stil dey better pass the traditional one. una know sey for traditional one, for rice now our farmer dey no dey consider if seed if one seed dey better or the other seed no dey better. Their own be sey make de just carry seed put am for ground. But for dis modernize one, de don consider say some some dey wey be sey de go plant like wey be sey de no go grow. Wetin con be the person effort? So, de o con take time do their sorting. De go take time look for better one. Na dat one na im de go con plant. And by the time wey be sey de plant am, dat one dey dey hundred percent wey be sey the thing go grow. And by time wey be sey the thing con come. Wey be sey de wan con havest am, e dey give dem better yield. E dey give dem better produce na im go come out. Compare to dat one wey be sey de dey do in a traditional way.